Amashure menshi usanga hanze haba hateye amashugwe n'utwatsi kugirango hagume hasa neza, hame hashajije kandi hateye igomwe. Ugasanga rero kenshi banahakoresha bagiye kwiga abanyeshure canke bakicara muri ako gatutu.

Mu mashuri mashero haberamwo mahiganwa menshi kubanyeshuri yaba ku mipira y'amaguru canke y'amaboko, ugasanga rero Abanyeshuri bariko ba aravyitegura bakora myimenyerezo buri musi canecane ku masaha ya saa kumi y'ivyirwa biheze.

Nivyiza rero ko amashure menshi bategegura imikino canke amarushanwa kugira ngo abanyeshure canke urwaruka ruronke ico rukora bikaba binafitiye rero akamaro kubuzima bwabo bikanabarinda rero nokuja mumarigara canke mungeso mbi

Kw'ishuri rerahageze igihe c'ibiruhuko tuma duhesheje umwaka ntarakunda kuba ibintu vyateguye na leta vyo kuduhuriza hamwe tugakina bakaduha imipira tuari kugira ngo abanyeshuri bataja mu marigara.

Mu mashure matomato barakwiye kumenyerezwa abanyeshure hakiri kare gukora isuku canecane kugira isuku mu bwiherero canke mutuzu twa sugumwe aho abantu benshi bashobora guhurira no kwandurira ingwara

Mu mashuri matomato ndavyibuka iyo umwaka wahera abanyeshure twaca tuja mu biruhuko, ariko rero ugasanga abigisha n'abarezi bariko baradufasha gukoresha neza uyo mwanya dufise bakadutegurira imikono itandukanye kugirango ntiduhave dukoresha ivyo biruhuko nabi.

Ndavyibukako mumashure yisumbuye twari dufise aho tuja kuvomera ariko iyo wateba, wasanga har’umurongo muremure, kuko twaba turi benshi murubwo buraro ugasanga rero umaze nk’isaha yose urindiriye kuvoma.

Ndibuka mu mashure matomato rero canke ayisumbuye, barakunda gutegekwa cane kuja gukora amasuku, na cane cane mu bwiherero no mu tuzu twa surwumwe, kugira ngo ntituzohave tuhandurira indwara, kandi hame hameze neza.

Kw'ishure rero twarakunda gukora amasuku cane cane mu gitondo ugasanga uwo munsi hari abaramukiwe kuja kunyukura hanze canke mu tuzu twa surwumwe bakoresheje rero imikubuzo n'ibindi bintu bakoropesha kugirango umurezi aze gusanga hasa neza.

Amashure rero ikintu c'amazi carakunda kubura gose, ndavyibuka yuko harigihe yakama Burundu akamara nkimisi itatu, kandi yabakoreshwa gose kuko twarakunda kumesa ,canke twoga ugasanga rero twagiye kuvoma ahantu Kure mumyonga.

Ishure rero, mu bwiherero mu tuzu twa sugumwe wasabga har'abagenewe abakobwa nahandi hagenewe abahungu. Rero ugasanga nko muma sayine huzuyeyo abantu cane cane yuko baba babahaye umwanya wo kuruhuka.

Ishuri rero niviza yuko abanyeshuri baja gukina imikino ariko si hugira ngo gusa baryoherwe hari igihe biba biri ngombwa ku buzima bwabo cane cane ku buzima bwo mu mutwe binabafashe kuruhuka no kunonora imitsi

Mu mashure rero menshi atandukanye, abanyeshure b'abakobwa nabo nyene basigaye bahimirizwa kuja mu mikino bakaja nabo nyene kunonora imitsi kugira ngo berekane yuko atari ibintu vyahariwe gusa igitsinagabo. Bakabereka ko nabo nyene bashobora kubijamwo kandi ari n'ibintu vy'ingirakamaro.

Kw'ishuri rero twaba dufise ibombo. Ariko hagiye habara amabombo menshi mu duce dutandukanye, ugasanga rero biradufasha gose kugumana isuku, kuko niho twakarabira, tukogerezaho ivyombo, vyaradufasha gose kwirinda n'indwara.

Amashibi davyibuka yuko twakunda gukina umupira w'amaguru kucanecane ko ari wowe ari ukunze imbere yuko reho dukina twarabanza tugahitamwo imigwi yacu tugahitamwa ho tubana rero bimwe narimwe gasanga vyane atuviriyemwo kurwana, kuko bibaa vyatewe no kutumvikana.

Mushure matomato abanyeshure barakora imikino itandukanye ugasanga hariho imikino twita imikino yabakobwa niyindi mikino twita imikino yabahungu arik ivyo vyose ntibibuze yuko abanyeshure yaba abakobwa canke abahungu bashobora guhurira mumukino umwe

Kw'ishure rero umunyeshuri arakinera udukoresho twinshi dutandukanye harimwo amakaramu amakaye, ariko tutibagiye ni vyo gukoresha mu masuku harimwo amasabuni nutundi dukoresho twinshi kubera isuku aba ari nkenerwa cane ku munyeshuri kugira ngo ntihave yandura ingwara.

Mu mashuri atandukanye yaba matomato canke yisumbuye, umunyeshuri aba akeneye udukoresho dutandukanye kugira ngo ashobore kwiga neza, cane cane ibikoresho bimufasha kugira isuku, haba amasabuni kugira ngo ashobore kwirinda ingwara zitandukanye.

Mu mashure atandukanye, haba ayisumbuye canke ayabanza, hakunze kuba hari ibibuga vyo gikiniramwo. Ntibiba vyifashishwa gusa gukina, ahubwo barashobora gukoreramwo n'amahiganwa atandukanye, haba ku rwego rw'igihugu canke ku rw'intara.

Umupira w'amaboko basketebal urakunzwe cane mu mashuri atandukanye haba amatoya canke ayisumbuye abanyeshuri bakunda kuwukina kugira ngo bashe kugira ubuzima bwiza no kwinonora imiti ico gihe rero bituma haba n'amarushanwa atandukanyi ku bwego bw'igihugu canke ku bwego bw'amashuri.

Amashuri atandukanye y'aba matomato canke igisumbuye hakunze kuba amarushanwa y'imikino ngaruka mwaka ugasanga abanyeshuri barukurikirana cane bakanarukunda bigatuma rero bamenyera gunonora imitsi no kumenya impano zabo canke ingabirano zabo wa.

Ikibuga kiba gifise akamaro kaniniya cane, cane cane mu mashuri abanza amashuri aba azunguruka kugira ngo abanyeshuri badatoroka canke baje hanze, ico gihe rero birakenewe yuko abanyeshuri baguma indani bakaguma bikinira indani nyene badasohoka hanze kugira ngo ntibasamare.

Kw'ishure rero twari dufise amashure akorerwamwo ubushakashatsi akaba afise utubati tubikwamwo ibikoresho dukoresha kuko ivyo bikoresho vyaba bizimvye, niyo mpamvu bavyitaho kandi binameneka kugira ngo babirinde kwononekara.

Ndavyibuka yuko mumashure yisumbuye aho twakunda gukorera ubushakashatsi twakiresha ibintu vyama gaze vyaturuka canecane kumase akaba ariyo mpamvu yaba yubatse iruhande ahantu bororera inka kugira ngo ayo mase abineke vyoroshe.

Ishuri rero mu mashure twakoreramwo ubushakashatsi, yagomba kuba afise isuku. Ni nayo mpamvu, rero ahantu twakorera ku ma meza, wasanga hashasheko ibintu vy'amakaro yera, kugira ngo bitworohere kuhasukura kandi hagume hasa neza.

Mu mashure rero tuba dufise ahantu tugenda gukorera ubushakashatsi. Rero aha hantu ukahasanga imiti myinshi y'ibinyabitabire bigateza akaga kenshi n'amasanganya iyo abanyeshure batavyitwayemwo neza ngo bumvire ivyo umwarimu ariko arababwira.

Mu mashurire y'ubushakashatsi rero habaharimwo n'imiti myinshi igira n'uburozi ikabimfise n'ingaruka mbi ku buzima bw'abanyeshuri iyo bayakoresheje nabi batumvirije ivyo mwarimu ababwiye ni vyizariukoree bagenda biteguye bakanakaraba inyuma yo gukoresha iyo miti.

Mu mashure rero nkuko tubizi cane cane mu mashure y'isumbuye, haba hari amashure yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, muri ayo mashuri rero tuhasanga ibikoresho bimeneka vyifashishwa mu gukora ubwo bushakashatsi n'abanyeshuri, rero ni vyiza yuko ivyo bikoresho bahejeje kubikoresha bavyoza bakabibika mububiko bwabigenewe.

Amshure atandukanye cane cane ayisumbuye, dukunze kubona ko haba hariyo ivyumba vyifashishwa mu gukora ubushakashatsi nabanyeshure usanga harimwo ibikoresho vyinshi bikenerwa cane mu gupima nibindi vyinshi. Ivyo bigatuma rero abanyeshure bashobora kugira ubundi bumenyi bukomeye.

Mumashure rero menshi dukunze kubona yuko haba hari ivyumba vyagenewe gukoreramwo ubushakashatsi, murivyo vyumba rero twahasanga ibikoresho vyinshi Kandi bizimvye bikoreshwamwo, nivyiza yuko abanyeshure bavyitaho ndetse nabarezi nabo bakabibika neza ntivyononekare.

Mu amashure rero dukunze kubona yuko haba hari ivyumba vyagenewe gukoreramwo ubushakashatsi, uhashitse rero muri ivyo vyumba ukasanga abanyeshure baba bariko bariga ibijanye n'ubuzima bw'abantu, bakiga ibihimba bitandukanye vy'umuntu, n'ibikoresho bifashisha kugira abavyumve neza, babibona neza.

Mu mashure yisumbuye dukunze kubona yuko hari ibice vy'amashure usanga vyaragenewemwo ubushakashatsi, bakabitandukanya n'ibindi kugira ngo bitagira biteze amasanganya ku banyeshure mu kwinjira aho hantu abanyeshure bakagenda biteguye bagakurikiza amabwirizwa ya mwarimu.

Mu mashuri canecane mu mashuri yagenewe gukorera mu bushakashatsi hagomba kuba harimwo isuku ryinshi kugira ngo birinde abanyishuri ingwara bashobora kwandurirayo, kandi n'abanyishuri na bo ubwabo bagomba kwirinda bakagenda biteguye no gusohoka bakagenda abakaravyi.

Mu mashurire yomwenshi atandukanye dugumze kubona abanyeshuribigwa ivyirwa bitandukanye vyinshi harimwo n'ivyigwa bibasigurira ku buzima bw babayemwo hari n'igihe biga ukwo muyaga nkuba ukwogwa ivyo bigatuma ariri abanyeshuri bamenye bintu vyinshi abarizi bagafasha kugira ngo babitahure neza.

Kw'ishuri rero twaba dufise ahantu tugenda gusomera ibitabo ugasanga hari ibitabo vyinshi bipanze mu tubati, ugasanga uruhande rumwe ruriko ibitabo bijanye na kahise, ibindi ku bumenyi bw'isi, ibindi ugasanga ni ku nyamaswa, vyaradufasha gose.

Mushimisha atandukanyi hawe amatomato canke yisumbuye uhasanga ivyumba vyagenewe, kuko gusomeramwo ibitabo canke ibibikwamwo ibitabo bitandukanyi akesha ivyo vyumba ntibikunze gukoreshwa n'abanyishuri korakubanka kusoma ugasanga abajayo kubwo agahatu.

Ibitabo ni ngirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi haba mu mashuri haba mu bikorwa vyacu vya buri munsi n'ibintu bidufasha cane kugira twungure ubumenyi tumenye ibintu bitandukanye niyo mpamvu rero dushishikarizwa mu mashuri ayabanza nayisimbuye kugirango abana bashobore ku menya neza gusoma.

Mu biro vy'umuyobozi w'ishuri, turahasanga ibikoresho vyinshi bitandukanye nk'intebe canke imeza, kenshi na kenshi ugasanga hariyo n'utubati abikanwo ibikoresho vyiwe, cane cane impapuro vy'abanyeshuri, mbere ugasanga n'ahantu hubashwe rwose.

Mu mashuri matamu matorero bakunda gukoresha ibitabo mu kwiringa canecane ibitaba vyo mu gifaransa canke izo ikirundi ivyo mu kirundi ugasanga bimwe migani nkiyabaye na runyongano baba kame abanyeshurirako baba bikunda rwose.

Mu mashuri mato mato iyo ugiye inyuma y'amashuri, usangayo umucapfu mwinshi cane. Bitewe n'uko abanyeshuri bakunda gutayo ibintu canecane ibipapuro. Rimwe na rimwero, ugasanga n'amababi y'ibiti yamanutse bitewe n'uko tuba turiko turegereza agatasi.

Mu mashure matomato rero ni vyiza yuko umwigisha adakoresha gusa inyandiko mu kwigisha, ahubwo ashobora guhindura uburyo yigisha; rimwe na rimwe agashobora no kupicapa kugira ngo umunyeshuri ashobore kuvyumva gusumvya

Kw'ishuri ndavyibuka mu mashure mato mato yuko twari dufise akabati k'umwigisha, aho yabika ibikoresho vyiwe, hamwe n'amakaye rero yacu yakosora. Ugasanga abanyeshure bagiye muri ako kabati bagatora ayo makaye bakiyibira amanota.

Mu mashure matomato ndavyibuka yuko abanyeshure twakunda kwandika ku ntebe zacu izo twicarako ,ugasanga haracafyeko ibintu ,rimwe rero na rimwe bakadutegeka kubikurako nubwo bitakunda ko bivako cane cane ko intebe zaba ziri mu mbaho.

Mw'ishuri rero mu mashuri matomato ndavyibuka yuko twakunda gusohoka hanze gukinira ku ruvuma, aho hantu rero ugasanga abanyeshure ni benshi bashaka kuharwanira kuko babikunda gose, hari n'igihe rero hakorerwayo amasanganya ugasanga abana baguye.

Mumashure matomato ndavyibuka yuko twakunda gukubitirwa yuko imyambaro yacu y'ishure twagenda twayicafuje ntiyashobora kumara rero umusi idacafuye kuberako twakinira ahantu hasa nabi canke har'ivumbi rimwe na rimwe hari n'ibishanga.

Ndibukako mumashure mato mato twari dutegetswe kuvuga mukirimi c'igifaransa gusa mwishure, rero ugasanga rero ikirundi uratinya kukivuga imbere ya mwigisha, rero ugasanga vyaratugiyemwo nigihe duhuriye hanze bisanzwe ugasanga twatanguye kumuramutsa mugifaransa.

Mumashure rero nkuko tubimenyereye uhasanga hari amarushanwa aba yategekanijwe hagati yabanyeshure ugasanga rero munyuma baranabahemba kugira baze kwitwara neza .

Mu mashure mato mato ndavyibuka yuko twari dufise igisomwa twakunda cane citwa" tuje ku ruvuma". Cari kugirango kitwigishe yuko umunyeshure wese agomba kwibuka gutaha muhira hakiri kare kugirango ntahave ahanwa canke ngo asange yacerewe kw'ishure.

Kw'ishure ndavyibuka yuko hari abanyeshure bataguma hamwe, bakaguma mw'ishure ngo bige, rero bakaguma basaba uruhusha rwo gusohoka hanze, ngo baje mu bwiherero, ariko hari igihe baba basohotse gusa kugira ngo, babe bitembererera

Amashuri rero nkuko tubimenyereye tuhasanga imikino myinshi, y’amaguru canke y’amaboko, n’amarushanwa rero ugasanga ,abanyeshure barayitabira gose. Abakinyi babanyeshure bakaba bakunzwe kumashure ,bakabafata neza gusumvy’ abandi.

Ndavyibuka mu mashure mato mato iyo hagera igihe co kwumviriza amanota, twarakunda rero guhurira ku kibuga twese ugasanga haje abantu benshi, abanyeshuri n'abavyeyi babo baje kubumviririza amanota.

Kera rero abanyeshuri bo mashuri mato mato barakunda kubasaba amahera y'intebe. Kubera ko rimwe na rimwe wasanga amashuri ari makeyi abanyeshuri n'ababari benshi bakabura rero aho bicara bikaba ngombwa y'uko umwe wese aze afise intebe yiwe.

Mu mashuri mato mato ndavyibuka yuko abanyeshuri bakunda kuza bafise udukinisho tw'abana kw'ishuri rimwe n'arimwe ugasanga bariko baratwibana kuko abanyeshuri baradukunda gose vyarabafasha kugirango bakine baterame.

Mumashure menshi matomato dukunze kubona yuko ibibuga vyaho bisa nkaho bitagira ubwatsi, ivyo biba vyatewe nuko abanyeshure bakunze kuhakinira, bigatuma rero ubwatsi buranduka hagasigara hameze nkukumenga ni mubutayu atagiti atabwatsi na bukeya.

Mumashure matomato ndavyibuka ko haba hari ibiti vyimyembe twakunda gukiniramwo tukavyurira mugihe cogutaha tugiye kwamura imyembe iyaba ugiye canke idahiye tugakoza mumunyu kuko kenshi twawukuye muhira.

Mu mashure matomato barafasha kumenya guharurira mu mutwe no kumenya gufata ku mutwe hakiri kare, bakabaha igisoro co gufata, rero ntibaba bagishobora rero guharura bakoresheje dukoni nk'uko babikora mu wambere

Mu mashure nkuko tubimenyereye tuhasanga ibiro vy'umwarimu canke ivy'umurezi , kugira ngo umuvyeyi nagira ikibazo aze kuronka umuntu agitura cane cane iyo umunyeshure canke umwana wiwe yamugoye mu bijanye n'amashure, n'ivyigwa.

Amashuri rero menshi, matomato cane cane, arakunze kwigisha indimi z'amahanga cane cane Igifaransa barabigisha uko bakivuga n'ukuntu bacandika; no gusoma na vyo nyene kugira ngo umunyeshuri atazogira intambamyi z'ururimi.

Mu mashure yisumbuye twarakunda gusiguriranirana, ugasanga rero hari umunyeshure avyumva gusumvya abandi, akaba ariwe adusigurira. Rimwe rimwe yaraja ku kibaho ariko ari abantu bakeyi ugasanga yatwicaritse ku ntebe turi nk'abantu nka cumi, akadusigurira.

Amasaha ya sayine usanga abanyeshuri bo mu mashuri mato mato babarekuye bakaja kuruhuka. Hari baja gukina rero n'abandi baca bifatira iyindi nzira bagatoroka, bakarondera ivyo bagura barya, rimwe na rimwe ugasanga ni ibitumbura canke ni ibindi.

Amashure mato mato dukunze kubona yuko intebe ziba zononekara ningoga, kubera ko abayeshure bazikiniramwo. Ivyo bintu rero bakabibuza abarezi bakanka yuko abanyeshure baguma indani gukinirayo, ahubwo ko vyoba vyiza basohotse.

Ndavyibuka mu mashuri matomato yuko badutegurira imisi mikuru cane cane uyo umwaka uriko urahera turiko turitegurira noweri n'umwaka mushasha. Ugasanga rero abarezi batuzaniye udukemanyi twinshi dutandukanye.

Kumashure rero ndibuka ko twakunda kugenda twiteguye kwiba ikibazo mugihe c'ibibazo iyo umwaka wagira uhere kuko abanyeshure beshi baba bafise amanota make bashaka kugirango bayongereze. Har'abantu rero baca bafata ikibanza co k'uruhome kugirango bize kuborohera.

Umashurimi matuma atondibukwiye habahageze rero gutaha twarakunda guhurira hanze ugakina tukanaherekezanya amwegbangewe mwemu aba baba hafi tukabaherekeza twibwireye twaba turidireye yuko umuntu w'imodoka aza kudutora, kuko twiitwabbakuri.

Davyiubukana mu mashuri matomato yuko na ho nyene twagenda tukurakuranwa mu gukora amasuku indani mw'ishuri ugasanga rero mumurezi, ariko aragenda mu mashuri araba ishuri risa nabi kugira ngo have aba hana.

Mu mashure matomato ndavyibuka ko umwarimu yashiraho urutonde tuzohora turakurakuranwa kuja gufuta kukibaho ivyo vyatuma haba akajagari kenshi mwishure hakaba gusigana Hagati ya banyeshure ugasanga ntibariko barabikora uko bikwiye.

Mu mashure mato mato ndavyibuka yuko twakunda gusubira kw'ishure. Iyo rero hagera nko mu ma sasita, twaragenda muhira tugaca tugaruka nka saa munani kwiga. Ugasanga rero urugendo ni rurerure, har'izuba ryinshi, bigatuma tugeze mw'ishure dutangura kwisinzirirako.

Muribuka ko mumashure matomato twaba dufise amadirisha amanitseho ibipapuro kugira ngo bitubuze kurabe hanze twirinde gusamarira ibindi bintu biri hanze aho rero ugasanga abanyeshure baciye baguma bakurikira ivyo mwarimu ariko aravuga.

Mu mashuri matomato canke yisumbuye, ndavyibuka yuko twaba dufise urusengero ruri hafi ,y'ishuri kugira ngo bitworohere kuja gusenga rero bikaba vyari ibintu vyingira akamaro gose, kuko vyatumenyereza kumenya Imana tukiri batoyi.

Amashuri menshi dusigaye tubona yuko yubatse mu magorofa muri iki gihe kubera ko amatongo yaze, kandi basigaye bakurikiriza amategeko mu kubaka kugira ngo ntibonone ibinyabuzima canke ngo biteze akajagari mu gihugu.

Mu mashuri mato mato, hari amashuri ya leta n'ayandi yigenga, ariko abanyeshuri benshi ubasanga mu mashuri ya leta kubera ko aba azimbutse, canke rimwe na rimwe bigira no ku buntu. Ariko amashuri yigenga ugasanga bariha amahera menshi cane.

Ndavyibuka yuko mumashuri matomato baronka ibibazo vyoroshe cane, ugasanga batubajije gusiga irangi kubicapo canke ngo tuvyite izina, ivyo vyose bigatuma abanyeshure baronka amanota meza, bakaronka bose ayangana.

Mu mashuri mato mato twarakunda gusoma ibitabo; ariko ivyo bitabo, akenshi vyaba vyuzuyemwo amashusho, ugasanga bivuga ku nkuru canke ku migani nka Samandari wa Mandaraga canke Agakwavu Bakame. Ivyo bintu vyaraduhimbara gose.

Mu mashuri mato mato ndavyibuka iyo baguhamagara ngo urakenewe mubiro vy'umuyobozi, vyaba mubisa nk'aho bagira abaguhane, kubera ko nta narimwe bigera bahamagara umuntu iyo yakoze ikintu ciza, ahubwo bamuhamagara gusa iyo yakoze amafuti.

Mumashure mato mato ndavyibuka yuko twifashisha ibitabo bitandukanye haba ibitabo vy'Ikirundi, ivyigifaransa canke ivyibiharuro kugirango bidufashe kwiga, ndavyibuka rero cane mugitabo c'ikirundi twarakunda gusomamwo Samandari wamandaraga.

Amashure menshi matomato, dukunze kubona ko haba har' ibibuga binini bishobora kwifashishwa mu gukiniramw' abanyeshure kandi bagakoreramw' imikino myinsh' itandukanye, ivyo bitum' umunyeshur' ashobora kumenyer' abandi bikamufasha mbese nomu kubana n' abandi.

Mu mashure mato mato canke ayisumbuye, umwarimu arafata umwanya akagenda gufasha abanyeshure biwe kunonora imitsi, rimwe na rimwe rero ugasanga bamwe batari banabiherutse, canke batanabikunda, bashoboye kuronka akaryo keza ko kubikora kugira ngo bashobore kugira n'ubuzima bwiza.

Mu mashuri rero ya kera cane cane amashure yubatswe mu bukoroni usanga aba yubakishije amabuye gusa, uriko urabirabira hanze ugasanga rero biba bisa neza cane, n'indani y'ayo mashure rero usanga ari ahantu hasusurutse n'ubwo muri ivyo bice haba hari imbeho nyinshi.

Mw'ishuri riradukunze kubona yuko intebe zibazikozwe mu mbahu zikabazinishara kw'abana babiri canke batatu bivanye n'uko abanyeshuri babangana mw'ishuri kugira ngo rero bashiramwa ku gatima ko gufashanya no gukorera hamwe bimwe na bige gikabangombwa yuko umunyeshuri atiza uwundi gikoresho iyo uwundi atagifise.

Mu mashuri mato mato umwarimu ariko arakora uko ashoboye kugira ngo abanyeshuri bashobore gufata ivyo ariko arigisha. Rimwe na rimwe, agakorehesha uburyo bwo gucapa. Agakoresha ibicapo kugira ngo abanyeshuri bakurikire. Akanakoresha indirimbo rimwe na rimwe, kugira ngo abanyeshuri bafate n'ingoga.

Turakunze kubona ko muriki gihe amashure akunze kuba yubatswe mu magorofa kugira ngo ntafate ikibanza kininiya kandi anagwize amashure kugira ngo muriki gihe aho imiji iriko iraguka, ibibanza ntibigende bibura ku bwinshi.

Ndibuka ko mu mashure matomato, umwarimu yagomba kuduha umwimenyerezo, ugasanga wuzuye ikibaho cose, tukawandika kugirango dushobore kuwukorera muhira. Tugasaba rero n'abavyeyi bacu bakabidufasha kugirango tuzosubire kw'ishure twawukoze.

Ni vyiza yuko mu mashure mato mato abanyeshure bamenyezwa bakiri bato uko bagomba kwigenza neza imbere y'abandi, bakanabamenyereza ingeso nziza n'utundi dukorwa twinshi dutandukanye nko kumesa, koga, kwoza ivyombo, ibintu nkivyo.

Ndibuka mu mashure matomato ko twagomba kuzinduka tugashika kw'ishure hakiri kare hama tukaja kuri darapo, tukavuga indirimbo yubahiriza igihugu cacu, imbere yuko twinjira mu mashure yacu. Hanyuma y'aho tukaja rero kwiga.

Ndibuka cane mugihe twari tukiri mumashuri mato mato ,abanyeshuri barakunda gucapa gose, hari n'igihe babikora mugihe kidakwiriye ugasanga umwarimu ariko yigisha kukibaho nabo bibereye muvyo gucapa ,ivyo ariko vyabafasha kugira ngo basohore ivyiyumviro vyabo .

Amashuri matomato murikigihe akunze kuba yubatswe mu magorofa kugirango abanyeshure baronke amashure yo kwigamwo cane cane murikigihe bagwiriye, n'ibibintu bijanye no kugabanya ibibanza vyo kubakamwo murikigihe amatongo yaze.

Mumashure mato mato dukunze kubona y'uko hari abanyeshure baba bagiye hanze ata ruhusha bahawe na mwarimu, bakagenda bonyene ata muntu akuze barikumwe. Ivyo bikabaviramwo gutakara canke bakaburirwa irengero, bigatuma rero banabagirira nabi.

Kera tuciga mumashuri matomato twagomba kugenda ibirometero biniya kugirango tugere mwishuri , ariko ubunya ibintu vyaroroshe, kuberako amashuri yatwegereye mumisozi yacu aho tuba , ivyo bigafasha rero abanyeshure kudaheba kubwishi amashuri .

Mu kijanye n'isuku rero, ni vyiza y'uko mu mashuri mato mato, cane cane mu mashuri, aho usanga abanyeshure ari benshi, ko bita ku kintu c'isuku; muri ico gihe rero, ni vyiza y'uko buri shuri rigomba kuba rifise ahantu bata umucafu kugirango birinde ingwara kandi babe bimenyereza hakiri kare kuba ahantu hasa neza.

Umashuri matuamato dukunze kubona yuko abanyeshuri bamenyereze ahakirikari gukunda isuku kugira ngo birinde ingwara zanduruka kw'isuku rikeyi nk'amacinya korera ari vyo vyatewe muri iki gihe bituma rero abanyeshuri badashobora kwiga neza.

Inkengeri n'igikoresho gikomeye cane ,haba mushure mato mato canke ayisumbuye, ifasha abanyeshuri kugira bakurikize neza igihe, ikunzwe gukoreshwa mugihe co gutaha, kwinjira mw'ishure canke gusohoka hanze kugirango baruhuke, ivyo bigashobora kubamenyereza hakiri kare gukoresha neza umwanya.

Mumashure matomato dukunze kubona irwirirana ryabanyeshure ivyo bigatuma rero intebe ziba nkeyi ndetse namashure nayonyene akaba make ivyo bigatuma rero abanyeshure basabwa ayandi mahera yiyongera kugira ngobashobore kubakorera intebe zabo

Mu mashuri matomato rero n'ivyiza y'uko hama hacungerewe umutekano kugira ngo birinde abanyeshuri gusohoka hanze, ataruhusha bahawe na Mwarimu, atanumwe bajanye akuze ,ivyo bikabarinda gutakara canke bakaburwa irengero, mu gihe baba batwawe n'abandi bantu.

Mu mashuri matombato ,abanyeshuri bagomba kumenyerezwa gukaraba hakiri kare bakabigira ingeso cane cane iyo bavuye mu bwiherero rusangi bakaja gukaraba mu minwe .Bakoresheje amazi n'isabuni bakoza inzara bakoza no hagati mu ntogi.

Kera twakunda kubona yuko abanyeshuri b'abakobwa baba ari bakiyacane mu mashuri bitewe n'umuco w'ikirundi aho bavuga ko mwigeme agomba kuba ari umuntu abamuhira ajejwiidukobwa twamuhira gusa ivyo ariko muri iki gihe vyarahindutse abanyeshuri b'abakobwa baraboneka mu mashuri.

Amashure mato mato n'ayisumbuye arakenewe cane mu gihugu, kugira ngo abana bakiri batoyi, bashobore kuja mw'ishure, bashishikarizwe kuja mw'ishure, ndetse bavemwo abantu bazoba incabwenge mu gihugu, kandi bazogira n'akamaro kaniniya ku gihugu.

Amadirisha ni ngirakamaro cane mu buzima bwacu bwa buri musi niyo mpamvu bayashira ku nzu kugira ngo aboneshereze abari indani mu gutanga urumuri ruhagije ndetse n'umwuka uhagije kugira ngo abari indani bashobore gukora ibikorwa vyabo ata kibabangamiye ahubwo bumva bameze neza.

Akabati ko mwishure kagira akamaro kaniniya cane mwishure kuberako kabika ibintu vyinshi haba amakaye yabanyeshure canke ayumwarimu icogihe rero bituma ibikoresho vyomwishure bibikwa neza bidatakare canke ngo vyononekare

Ishuri rikunze rero kuba rifise ikibuga kinini usanga kenshi haba harimwo n'ibiti kugira ngo bitange agatutu ariko na canecane bitange akayaga keza ku bantu bari indani mw'ishuri kugira ngo ntibicwe n'ubushuhe, ivyo bigatuma abantu biga neza.

Mu mashuri hakunze rero kuba hari urutonde ngenderwako rw’ ivyirwa bigomba kwiguwo musi vyore bigatuma abanyeshuri bitegura imbere yuko baja mw'ishuri bakamenya amakaye batwara bakamenya ibitabo baza gukenera yuko biza kuba bingana ico gihe rero bakagenda biteguya.

Amashure yaba bikira ari mumashure akunzwe cane mu gihugu, kuberako amenenyereza abana hakiri batoya hakiri kare kumenya Jmana no kumenya ukuntu bobana n'abandi. Murayo mashure Kandi bahamenyera vyinshi, ubumenyi bwinshi kugira ngo bazovemeo abantu bafise akamaro kenshi ku gihugu no ku bantu.

Mwishuri ikibaho gifise akamaro kaniniya cane. Umwarimu arandikako abanyeshuri ariko arabasigurira akanabaherako umwimenyerezo bigatuma abanyeshuri rero bose bashobora gukurikira mwarimu ata kibazo ata nkomanzi.

Amatafari arakenerwa cane uburyo akorwamwo buba butandukanye ari mu busanzwe abanza gukorwa mu budongo bagashira mw'iforomo ku gira bakore amatafari yo mubudongo hanyuma bakayaturira mw'ifuru kugirango havemwo amatafari meza.

Mu mashuri yisumbuye barigisha indomi zandikishije ibara ryera n'irisa n'umuhondo hasi hari amajambo yanditse avuga ngo ku wa gatandatu igenekerezo rya cumi na kane ntwarante ibumbi bina mirungo bi na gatandatu abanyeshuri ntibazoza kw'ishuri kabiri guhera u wa mbere igerekerezo rya cumi na gatandatu ntwara n'ibiyumbu bibiri na mirungo ibiri na gatandatu aha banyenshi bazora bataha isa sitandatu n'iminota mirungo ibiri.

Intebe zo mw'ishure zigomba kuba zipanze neza ku murongo hama mu kwicara naho bigomba kwitonderwa bigahabwa uwubishinzwe kugirango abari imbere bashobore kuba ari abantu bagufi batakingiriza abari inyuma kugirango babone bose ivyo mwarimu ariko arigisha ku kibaho.

Muri iki gihe ca none usanga amashure yubatse mu magorofa ivyo bikarinda gukoresha ibibanza vyinshi bikaba ari nkenerwa ko bubaka ikintu kimeze nk'ingazi cubatse muma beto kugirango gikomere bitewe n'uruja n'uruza ruba ruriko ruracamwo abaduga n'abamanuka.

Uburyo amashure aba yubatsemwo biba bitandukanye, hari igihe aba yubatse ku mirongo, bikaba ngombwa ko tuba duca hagati kugira ngo duhuze inyubako n'izindi kandi bikaba ngombwa yuko umwarimu canke umurezi acamwo kugira ngo aze aragenzura abanyeshure.

Mu mashure haba matoyi canke ayisumbuye, abanyeshure barakwiye guhimirizwa hakiri kare, kumenya uko bagomba gukingira ibidukikije mu buryo butandukanye bw'ugutera ibiti, kwirinda inkukura canke ubushuhe bwinshi n'ukurinda ndetse n'umuyaga mwinshi uturuka mu misozi n'imvura nyishi.

Amashure akenshi muri iyi minsi usanga yubatse mu magorofa ,ivyo bigatuma abanyeshure baronka ibibanza bikwiye vyo kwigiramwo batarinze gukoresha ikibanza kininiya, ivyorero bigatuma ibanza bidakenaahubwo bigakoreshwa neza muburyo bubereye.

Kw'ishure rero dukunze kubona impapuro ziba zimanitse ku kibambazi rimwe na rimwe ziriko ibintu bize canke ibintu bisanzwe kugira ngo abanyeshure bame biyibutsa ivyo bintu, bashobore no kuvyiga rimwe na rimwe bikaba biri ngombwa yuko abanyeshure babifata ku mutwe.

Mw'ishure cane cane mu mashure abanza, usanga intebe ziba zitondetse kumurongo, cane cane ko usanga ar'abana benshi, imwe ikaba yicaramwo abana babiri canke batatu. Abari imbere rero bakaba ari abantu bugufi gusumvya abari inyuma kugira ngo abari inyuma bashobore kubona mwarimu ivyo ariko arigisha.

Amashuri menshi ya matumato canke yisumbuye dukunze kubona yuko haba ari imiduga yo kwiyunguruza bagenewe abanyeshuri kugira ngo bibafashe rero kuva muhira canke kuja kw'ishuri biboroheye bitarinze kubagora kugira ngo bagere iyo baja badacerewe.

Ku mashuri yisumbuye ndavyibuka neza yuko umunyeshuri yagomba gukurikiza neza umwanya wiwe kuko udakoresha igihe neza vyarahanirwa ico gihe ndavyibuka yuko muma saa yine baraduha umwanya wo kuruhuka iyo minota cumi n'itanu baduha iyo uyirengeje waguma hanze umunsi wose.

Mu mashure yisumbuye dukunze kubona yuko mubibuga vyaho haba hari ibiti nutwatsi twokwicaraho ugasanga lero twofashishwa nabanyeshure bakigirayo bagashima kugumayo bagafata kumutwe kubera ko haba hariyo akayaga kababuza gusinzira.

Mu mashuri menshi nk'uko tubimenyere urusanga bayubatse rero mu magorofa ivyo bika bifise inkuru ikizi nziza n'inguna ikizimbi tuberako rimwe narimwe usanga biteza akaja gari mbetse bigatuma haba n'amasanganya menshi y'abanyeshuri, ariko baramanuka baja hasi.

Amashure matomato canke yisumbuye nkunze kuhabonera ibibuga bitandukanye, bimwe ugasanga n'ibibuga bikiniramwo umupira w'amaguru ahandi ugasanga n'umupira w'amaboko. Ivyo vyose bigatuma umunyeshure ashobora kuronka akaryo keza ko kuruhuka no kunonora imitsi.

Ka mu mashuri yisumbuye yuko haba hari umunyeshuri aturongoye twakunda kumwita deregi ero ugasanga yadukoreye urutonde ry'ukuntu tuzohora twicara umwaka wose akatwicarika babiri babiri umuhungu n'umukobwa kugira ngo tubandanye dufashanye.

Mu mashure mato mato canke ayisumbuye dukunze kubona yuko abanyeshure bonona intebe bicarako. Rimwe na rimwe ugasanga bazanditseko canke bakazicapako, rimwe na rimwe bakanaziharagura. Rero ugasanga babahanye bakabasaba izindi ntebe.

Amashuri menshi dukunze kubona hafise ibendera ryigihugu mukibuga mukugirango bamenyereze abanyeshuri gukunda igihugu no gukunda kugikorera hakiri kare ivyo rero biratuma mugitondo bakoranira kuriryo bendera bakaririmba indirimbo ihayagiza igihugu cayo

Kw'ishure rero twarakunda gusohoka hanze canecane mu ma sakumi niho ivyigwa vyahera . Twaca dusohoka kuja kunonora imitsi, tukiruka rimwe na rimwe rero kubera ko haba har'inombe tukavayo dusa nabi ibirato vyacafuye , bikaba ngombwa yuko dusubira kubimesa.

Kw'ishure rero mu ma sakumi iyo duhejeje ivyigwa twaca tujayo gukina umupira, canecane umupira w'amaguru canke w'amaboko, ariko mu mupira w'amaboko, wasangayo abakinyi bakinira ishure bariko barimenyereza.

Ibuka ko mu mashuri twaba dufise aba yabari atonze ku murongo hafise n'akayiraahanze rero ugasanga abanyeshuri barakunzwe gufatwa cane n'abarimo ukorako baraga canke umbagenda barama mu madirisha abanyeshuri yyokubaragorana mw'ishuri bagaheza bakabanu.

Amashure rero twarakunda kuzinduka hakiri kare mugitondo aho twahurira kw'idarapo tukaririmba inririmbo ihayagiza igihugu cacu. Hakaba hariho umunyeshure aramukiwe uwo musi kutudugiriza idarapo n'uwundi aduterera indirimbo.

Ndavyibuka yuko mu mashure yisumbuye hageze muma sayine wasanga abanyeshure bariko barisinzirirako rimwe na rimwe ugasanga vyatewe nuko twanzindutse hakiri kare. Rero bigasaba ko umwarimu canke umwigisha abarungika hanze kuruhura umutwe, bakota akazuba.

Mu mashuri rero yisumbuye hari amashuri aba ari ay'akarorero. Ugasanga ni amashure arimwo abanyeshuri baciye ubwenge gusumvya abandi. Nk'aho twovuga ishuri ryitiriwe umutima mweranda ryaba riri ku Mutanga.

Davyuka yuko ku mashuri iyisumbuye hakunda kuba ibintu vyo kunyuzurana gasanga abanyeshuri bakirie mu mashuri matoyi ntibashobora kwinjira mushuri ry'abantu bakuzi ugasanga rero ba bakubise amakofi bamwe ba bateye ubwoba.

Mu mashuri yisumbuye ndibuka yuko twadufise ububiko bw'ibitabo akaba ari na ho twaja gusomera ibitabo aho hantu rero haba hafise amategeko aharanga, kuko ntitwemererwa guhavugiririza induru canke ngo tuhayagire zabe ari ngombwa rero yuko hagumahanumye.

Mu mashuri rero twakunze kubona yuko abanyeshuri bakunda gukina imikino itandukanye. Rimwe na rimwe rero ugusanga abanyamirwi ikomakomeye, baje baserukiye igihugu canke iyindi mirwi ikomeye , bakaza guhitamwo abanyeshuri bazi gukina kurusha abandi, bakabatwara.

Mu mashure yisumbuye dukunze kubona yuko haba hugaye rwose kugira ngo abanyeshure ntibatoroke canke ngo baje hanze bagende kugura ibintu bibi bishobora kubononera ubuzima cane cane ibintu vy'ibiyayuramutwe.

Mumashure yisumbiye ndibuka yuko haba hari umuntu yicaye k'umuryango yaba ashinzwe rero kugenzura abinjira n'abasohoka, akabasaka kugirango batinjirana ibintu bitemewe mw'ishuri nk'amaterefone. Hari rimwe narimwe ugasanga ari n'abashatse kwinjirana ibiyayuramutwe.

Mw'ishuri ndavyibuka tuciga mumashure yisumbuye, twararonka igihe co kuturamutsa, ugasanga haj'abavyeyi bacu, haj'imiryango, twararyoherwa gose kubera ko baratuzanira ibintu vyinshi dukunda.

Amashure yisumbuye ndavyibuka yuko iyo twaheza kwiga sakumi ivyigwa biheze twaja tuja muburaro bwacu aho twahurira twese tugakorera imirimo hamwe nko kumesa canke kwoga.

Ku mashure rero ndibuka yuko tucika ku mashure yisumbuye cane cane haba harimwo imigwi ndangakaranga, aho wasanga rero abanyeshure duhura tukaja muri iyo migwi tukiga ibintu vyo gutamba vya kirundi, ndetse n'ukuvuza ingoma.

Mu mashuri rero usanga badafise ibiti canke ivyatsi canke ibindi biterwa mu kibuga, bituma aho hantu hashuha rwose. Rimwe na rimwe rero ugasanga hari n'ivumbi, rigateza indwara, ibicurane cane cane ku banyeshuri.

Mu mashuri yisumbuye ndavyuka yuko badutegeka gukora isuku ahantu gasanga bahisemwo nk'abantu nkabatanu mw'ishuri bakababwira ngo baji gukora nk'o mutuzu twa sugumwe bakajayo ndimwe nabimwe barasigana rero gasanga vyabaviriyemwo kutahakora neza bakaronka igihano.

Mu mashure y' isumbuye ndavyibuka yuko mubibuga vyacu, haba hari hatey' ibiti kugira bitang' agatutu, twarahakunda rero kuhicara kugirango turuhuke kandi dufate n' akayaga cane cane mu ma sayine canke mu ma sakumi ivyigwa biheze.

Mu mashure menshi rero dukunze kubona aba yubatse mu buryo butandukanye rimwe na rimwe ugasanga bakoresheje ibikoresho nkamabuye, amatafari kugira ngo bashobore kwubaka ibintu bikomeye, hari n'igihe rero biba ngombwa yuko bashiramwo n'imbaho kugira ngo basakare, bishobore gufata amabati canke amategura.

Ku mashure yay'isumbuye, abanyeshuri barakunze kuza bacerewe. Niyo mpamvu rero abarimu canke abarezi bakarira ku kintu co gushikira ku mwanya. Ninayo mpamvu rero usanga hari ku muryango umwarimu canke umurezi kugirango ahane abo baje bacerewe.

Umashuri rero menshi dukunze kubona yuko ababa ariyo ikibuga kinini iya keshishwa yacifashishwa mu gukiniramwo, ariko rero canecane yuko abanyenshuribo nyene ubwabo bateramwo ibiti canke ibindi bintu kugira ngo bushobore gutanga agatutu bifashe rero no gutanga akayaga keza.

mu mashuri yisumbuye dukunze kubona yuko hari ibibanza biba vyuguruye hanze bigatuma rero hinjira no muco mwinshi indani vyifashishamwo rero cane cane mu gukoreramwo imikino itandukanye nka karate canke n'utundi tugenegene

Mu mashuri yisumbuye rero abanyenshuri bakunze gusohoka hanze kugira ngo basame amakayaga baruhukere canecane mu masaha iyo bababavuye mu mashuri bamazey'amasaha atatu biga bitandukanye n'iyo amashuri mato mato aho basohoka hanze kugira ngo baje gukina gusa.

Amashure yisumbuye abanyeshuriri baricara hanze kugira ngo basam' akayaga nyuma y'ukwiga amasaha atatu bagasohoka nko mu masayine kugira ngo bashobore kuruhura mu nyuma yaho bagasubira indani kugira ngo basubiremwo ivyo bize.

Kw'ishure ryisumbuye dukunze kubona yuko haba hariho ibibuga binini, akenshi ugasaga abanyeshure rero baravyitaho mukubisukura neza cane cane mugihe c'ibikogwa rusangi, aho usanga abanyeshure baba bagabanganijwe mubikogwa bagomba gukora, bamwe bagakora mumashure abandi bagakora hanze yaryo.

Mur'ikigihe tukunze kubona yuko mu mashure har'abanyeshure bafise 'urwangara rwinshi, ugasanga n'amashure yabo arasambaguye ,arasanzaye, intebe ntiziri k'umurongo, amakaye ugasanga nayo bayashwiragije, ivyo bigatuma rero banabura amakaye yabo.

Mu mashure yisumbuye umwarimu yakunda gutanga umwimenyerezo ku kibaho cane cane imyimenyerezo ijanye n' ibiharuro uhasanga rero bisaba kwiyumvira cane bigatuma abanyeshure banka cane ibiharuro kuko vyatuma batabitora mwishure.

Muri iki gihe dukunze kubona yuko abanyeshuri basiba cane kw'ishuri canke bagacererwa, bitewe n' uko bababuze ukuntu biyunguruza ivyo bikaba vyatewe n'ikena ry'ibitoro muri iki gihe ryatewe no intambara nyinshi zibaziko ziri abera mu bihugu vya buraya no muri asiya.

Mu mashure rero yisumbuye, dukunze kuhabona abanyeshure batandukanye. Hariho abiga bataha, hari n'abandi babamwo, kubera ko baba baba kure niyo mpamvu baca basaba indaro mw'ishure, kugira ngo biborohereze kwiga neza.

Umashuree yisumbuye dukunze kubona yuko abanyeshuri batonda mu birokvy'umuyobozi canke uwushinzwe ivyo indero y'banyeshuri bakaza, kubera ko baba bakoze mu mafuti kugira ngo abakureko amanota ivyo bitandukanye n'amashuree matu matuba aho sanga uwo munyeshuri yakoze amafuti wa mu kubita waw.

Ndibuka mu mashure yisumbuye y'uko umunyeshure yagomba kwicara mu kibanza ciwe, guhera umwaka utanguye kugeza uheze; ivyo vyatuma rero umunyeshure agumana urutonde, ata kajagari kaba mw'ishure, ahubwo bikabashishikariza gukorera hamwe.

Amashure menshi yaba mato mato canke ayisumbuye dukomeza kuhasanga kibuga kininiya kiri hagati y'amashure, hakaba harimwo rero n'ibiti vyinshi kugira birinde izuba ryinshi, hari agatutu, umuyaga mwiza, bikarinda rero ubushuhe bwinshi mu mashure.

Ndibuka cane mumashure ayisumbuye aho twayakoreye wasanga tuba muburaro turi abantu benshi cane usanga rero ibikorwa vyinshi tubikorera hamwe nko kumesura, koga ivyo rero vyatuma rero abanyeshure habamwo ubusuma bwinshi.

Mu mashuri yisumbuye dukunze kubona yuko abanyeshuri batoroka cane mu mashuri bagiye hanze kugurayo ibintu hari n'abaja mu ngeso mbi bakaja mu biyaruya mutwe ahari n'abandi baja no mu busambanyi ivyo rero bigatuma rero mu nyenshuri adashobora gutera imbere.

Mu mashuri menshi usanga hari ibiti vyinshi bitandukanye ugasanga biri hanze y'ikibuga kugira ngo bitange agatutu kandi bitange n'umuyaga mwiza hama bigatuma birinda n'ubushuhe bwinshi mw'ishuri. Ivyo bigafasha abanyeshuri kwiga neza.

Amashuri menshi atandukanye h'aba matomato canke ay'isumbuye usanga bayubatse mumagorofa kugira ngo atanga ibibanza bikwiye bihagije ku banyeshuri bashobore kwiga bisanzuye atakugundana mw'ishure rimwe bicarana ari bane canke batatu.

Mu mashuri i matomato canke yisumbuye umwarimu arafata umwanya akandika uko urutonde rw'ibibazo ruzoba rumeze muri ico gice ico gihe rero umwarimu abikora imbere kugira ngo abanyeshuri bagume biteguye na bo bakagenda ba vyanditse.

Ndavyibuka cane mu mashuri mato mato twarakunda guhurira imbere y'ikibuga .Kugira ngo duhura irimba indirimbo y'igihugu cacu, ico gihe rero vyatuma abanyeshuri baza hakirikare kandi bakamenyerezwa hakirikare gukunda igihugu.

Umunyeshure mwiza rero mw'ishure, arakurikira mwarimu, yicaye k'untebe yiwe, atagorana, adasamara. Akandika ivyo mwarimu vyose ariko aravuga mw'ikaye yiwiwe, kugira ngo azoronke amanota meza, ariyo manota bamutumye muhira.

Inyubakwa zomwishure zirakeneye kuronka urumuri ruhagije niyompamvu bagomba kugira amadirisha maremare kugira ngo hashobore nokwinjira umuyaga ukwiye kugirango abana barindani bariko bariga badashobora kumererwa nabi murico gihe bikabafasha ndetse nokwiga neza

Mu mashure rero ayisumbuye dukunze kubona yuko hanze haba hasa neza. Ivyo bintu akenshi biba bivugwa n'abanyeshure ubwabo mu gihe co gukora akazi co kuwa gatandatu canke kuwa gatanu mu gihe ata shure rihari, barahakora neza kugira habe hasa neza.

Amashure, haba matoya canke ayisumbuye ,akunze kuba atonze ku murongo. Ivyo bifasha rero abarezi kugenzura amashure, bakarinda abanyeshure gusamara no kuguma bajuragurika, Ivyo bifasha canecane mu ndero bigatuma abanyeshure baba hamwe.

Amatafari arakoreshwa cane mu gihugu mu kwubaka. Ariko rero ntibakoresha yonyene, barashobora kuvangamwo isima, ivu ndetse n'amabeto kugira ngo inzu ishobore guhagarara kandi ishobore kumara igihe kininiya, ntisambuke mu misi mikeya.

Intana z'amajaruguru zifise imbeho nyinshi cane ivyo biterwa n'amashamba menshi ahaboneka bigatuma rero abantu bo muri izo nce bambara amakoti kugira ngo birinda imbeho n'abantu, kandi bakunda gusangira bakicara ahantu hamwe bagasangira akayoga kugira ngo bashobore guteramo.

Kw'ishuri rero hakunze rero kuba hari ikibuga kininiya kugirango abanyeshure basohoke hanze bagikiniremwo. Gusa hari n'abandi bacifashisha kugirango bajeyo kwota akazuba canke bafate akayaga mugihe camasayine bavuye mw'ishuri bavuye kwiga.

Amashure y’a Kaminuza dukunze kubona haba hateye ibiti vyinshi, hateye n’ivyatsi , utwatsi two kwicaramwo kugira ngo abantu baruhukire hanze bafate akayaga Ariko rimwe na rimwe usanga bahakoresha bagiye kwiga bakicara hanze, rimwe na rimwe bakahakorera namarigara.

Mu mashure ya kaminuza usanga abanyeshure bafise ibikoresho, bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugirango bashobore kwiga neza kandi bakore n'ubushakashatsi bwabo biboroheye, usanga rero ishure ryashizeho ivyo bikoresho kugirango mu buryo bushobora gushikirwa na bose.

Ubu rero dusigaye tubona yuko mu mashure y'imyuga naho nyene, hasigaye harimwo abakobwa benshi ugereranyije na mbere, aho bavuga yuko ari amashure yagenewe abahungu gusa. Ariko ubu bose barajayo, bagashobora kuronka ubwo bumenyi bakiteza imbere.

Mu mashure y'imyuga dukunze kubona yuko abahungu aba ari benshi cane gusumvya abakorwa, biba vyatewe n'uko mu mashuri y'imyuga bakoresha inguvu nyinshi bakora ibikorwa vy'amaboko, ivyo rero bigatuma abakobwa babitinya bakanka kujayo, kandi bigaterwa n'uko haba hari ivyiyumviro bivuga ngo ni ivy'abahungu gusa.

Mumashure ya Kaminuza dukunze kubona yuko bakora ubushakashatsi bwinshi. Niyo mpamvu rero abanyeshure babaronsa ibikoresho bikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kugira ngo bibafashe muri ubwo bushakashatsi batarinze gusohoka hanze canke ngo bakoreshe ibitabo vyinshi.

Mu mashure ya kaminuza dukunze kubona yuko badakunze gukoresha ingwa canke ikaramu mu kwandika, ahubwo bakoresha amamashini atandukanye nka mudasobwa n'ayandi mamashini afata amashusho akayerekana kure. Ivyo birafasha rwose umwigisha.

Abanyeshure bo muri kaminuza cane cane bo mugisata cubwubatsi barafata umwanya bakaja kukivi bagakora yamirimo gombwa yagenewe abafundi gusa rimwe na rimwe bagakurayo ubumenyi bwinshi ahubwo burenze ubwo bari kurondera mwishure

Abanyeshure bo muri kaminuza barakunze kubaha umwanya bakaja kurondera ubumenyi, bagakora ubushakashatsi bwabo hanze, kuko mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ni vyiza yuko umunyeshure rero asohoka, akarondera aho ivyo yiga atari gusa ivyo mw'ishure.

Umunyeshurirewo muri ikamenezawewe ni wa abahigigisha ntarindirawe kumwigisha aza imbere yiwe ngo amubwire ivyo agira yige canke ngo amubwire ivyo amenya aho gowe nyene ubwiwe araja hanze akagenda kubirondera yahay ikora urwo ubushakashatsi akagaruka mw'ishuri akabimenyesha abandi akababwira ivyo yumvise.

Muri kaminuza rero tuhasanga abanyeshuri bakoreshe ibikoresho ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore gukora ubushakashatsi ku vyo biga hari igihe rero biba ngombwa yuko bagenda kuzikoresha ku muntu abishinzwe nko ku mutekinisi abishoboye ivyo bikabasaba amahera menshi.

Mumashuri ya kaminuza abanyeshure bakora ubushakashatsi kubintu vyinshi bitandukanye, ivyo bikabaronsa ubumenyi n'ubuhinga bwinshi kubijanye n'ivyo biga. Kandi rero ugasanga hari n'abandi babafasha, abarezi canke abandi bavuye hanze.

Amashure menshi ya Kaminuza yo mugihugu usanga abanyeshure ari benshi muri iki gihe , bigatuma rero amashure aba makeyi ariko rero ugasanga abanyeshure bicara ari nka batatu ku ntebe , ivyo bigatuma rero amashure bashobora kuyagabanya .

Mu mashuri menshi cane cane aya kaminuza hakunze kuberamwo amanama menshi atandukanye kandi abanyeshuri barayitabira, murayo manama abanyeshure barabaza ibibazo vyinshi bitandukanye ivyo bigatuma bamenya ibintu vyinshi. Nkuko abarundi babivuga kubaza gutera kumenya.

Mu mashuri y’imyuga, abanyeshure ntibaja mu mashure gusa ngo bige banasoma gusa ivyo mwarimu yababwiye. Ahubwo, barabishira no mu ngiro, bakabikora mu maboko yabo. Kugira ngo baheze bavyumve mu buryo bukwiye. Bitandukanye n'ayandi mashure usanga Baja Mw’ishuri gusa basoma ivyo mwarimu yababwiye.

Kw'ishure rya kaminuza rero dukunze kuronka abashitsi batandukanye bavuye mu mashiramwe menshi, kugira ngo batwigishe kubijanye n'ubuzima canke kw'irondoka rikwiriye aho cane cane dukunze kubona abakobwa muri iki gihe baja ku bagabo hataragera.

Mu mashure ya Kamenuza ndukunze kuhasanga abanyeshure bakuze cane, rimwe na rimwe usanga bafise amabanga atandukanye, usanga bamwe bafise abagabo, abandi bafise abagore n'abana canke bakaba bafise n'ubundi buzi ku ruhande Bikaba rero bibasaba kwitanga kwinshi kugira ngo baze kwiga.

I kaminuza tuhasanga ibisate vyinshi bitandukanyi hari usanga biga ubuganga hari abandi baakaba biga ibijanye n'ubwubatsi abandi bakaba biga ibijanye n'ibintu vy'amafaranga, ariko dukunze kubona yuko abanyeshuri biga ivyo ubuganga baba bafuse umwete mwinshi mu vyo kwiga.

Mumashuri ya kaminuza ni vyiza ko abanyeshure bakorera hamwe bakirinda gukora umw' umwe ukwiwe, cane cane yuko baba banabashize mubikorwa bibahuza bakabasha gukorera hamwe, bikaba bitandukanye no mumashure mato mato ahusanga umunyeshure wese akora ukwiwe.

Mubisata dukunze kubona uri kaminuza dukunze kubona n'ibisata biba bijanye nokwiga kubitegwa bitaye no kubitungwa kugirango abanyeshure bashore kuronka ubumenyi buhagije mukworora vya kijambere no kurima.

Mumashure ya kaminuza abanyeshure biga muburyo bubiri, haraho batangura mw'ishuri babigisha ibintu bijanye n'amajambo, bakabasigurira ivyo bariko bariga mumajambo, baheza bakabishira mungiro, bagiye muri vya vyumba vyo gukoreramwo ubushakashatsi.

Mu banyeshuri rero ba kaminuza, dukunze kubona ko bakoresha ibikoresho vyinshi vyifashishwa mu kwiga. Bikoresha mu buhinga ngurukanabumenyi. Harimwo ama terefone, harimwo n'ama orodinateri kugira ngo bashobore gukora ubushakashatsi bwimbitse, mu vyo bariko bariga.

Mu myuga dunze ku bona ko hari ibisata vyishi bitandukanye usanga hari bamwe biga umwuga wo kubaka abandi bakiga umwuga wo gushona abandi bakiga umwuga wo gusudira usanga hari imyuga ifasha abakiri bato ku menya gukora utwabo batarinze kugendera ku bandi babaha akazi.

Muri kaminuza rero tuhasanga ibisata vyinshi bitandukanye, hariho abanyeshure baba bari mubisata abijanye nukwakira ingenzi ziba zivuye mumahanga zije muribi bihugu vya afurika , ivyo bintu bikaba bifise umumaro muniniya cane ku bihugu no mubukukngu bwavyo .

mu mashure amere ya kaminuza canke ayisumbuye dukunze kubona ko habari bisate vyahariwe abahungu gusa canke ugasanga hayimw abakobwa bakeyi ivyo bigatuma rero hataba mu budasa mu bisate bitandukanye ugasanga rero n'iterambere n'iriramvye

Ubuhingankorany amahanga bufse akamaru ka nini cane mu buzima bwa buri musi babukoresha mu bice bitandukanyi vy'ubuzima kugira ngo vyongere umwimbu canke bitange servise yihuta hari gihe babikoresha mu burimyi bakabikoresha no mu kwiyunguruza.

Amashure y'imyuga arakwiragiye ahantu henshi mu gihugu afise intego kugirango afashe abakiri bato uko bibeshaho mu buzima bwabo batarinze kugendera ku babaha akazi ahubwo bagashobora kwibeshaho nyene bashobora gukora akazi kabo.

Kumashure mensh’atandukanye usanga habera amahigurwa menshi kugira abanyeshure bashobore kumenya uko birinda ingwara nyinshi nka SIDA, marariya n’amacinya kugirango bashobore kugir’ubuzima bwiza.

Abanyishurero muri kaminuza iyo bicaye hantu hamwe barasangira ivyiyumviye bimwe narimwe ivyo bintu bikavamwo umugambi myiza ushobora kugira ikintu mariyisi canke abantu ni ba mpamvure bakeneye abantu babashigikira bakabaha inguvu kugira ngo bashobore gukora iyo migambi.

Muri iki gihe usanga abanyeshuri bo muri kaminuza bafata umwanya bakicara ahantu hamwe kugira ngo basangire ivyiyumviro canke banonosora ivyo biza ivyo rero bigatuma abanyeshuri bashobora no gutorera ibibazo bitandukanye ivyo mw'isi canecane muri ibi bihevye ihindagurika ryibihe.